Atye ka neno cal kic madwong kun gitye ipeta ma meg-gi pet eno ni ene kama gigwoko iye moo-gi onyo gigwoko i iye lutinogi ki enini gitye i dul madwong adada.

Atye ka neno lee tim too ma romo gin adek gitye ka yweyo i kom jobi kun jobi enoni ocung acunga i lum too enoni nen gitye ka wot jobi enoni gucung mot.